Oohi ohadhi tekulwa okuza manga uushuushuuka, hawu kala ashike tawu monika wafa iivolovolo. Aantu oha yewu kongele nee ehala mpono taya vulu okuwu tulila omeya ga yela, oshowo okuwu pelamo iikulya, opo wu koke wu ninge oohi oonene.

Oondjuhwa dhOshiwambo odho oondjuhwa ndhoka dha simana unene momuthigululwakalo gwAawambo. Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa ndhika, opo dhi kale odhindji megumbo. Nuuna megumbo mu na aayenda aantu ihaya kwatakwata nenge yi ipule palwe ohaya dhipaga owala ondjuhwa e taya telekele aayenda ondjuhwa niithima yomahangu.

Aantu mbono haya tekula oohi, ohaya konago omahala mpono taya vulu okutekulila oohi dhawo. Oyendji ohaya kongo oondoloma e taya kala ya tula mo omeya ndhono haya kala yedhi tula momagumbo omo taya tekulile oohi dhawo. Ohaya kala nee yedhi tula momagumbo, mono haya kala taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke.

Ondjuhwa yoshiwambo ngele ta yi telekwa, unene tuu ngele ta yi telekelwa aayenda, iha yi tetwa, ano miintimbu. Onkene oha yi telekwa yili kumwe ee ta yi tulwa metiti, ndele ha moshiyaha.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya tekula oohi yena elalakano lyokudhininga odhindji opo yavule oku dhilanditha aantu opo yi imonene iiyelelwa nayo woo yi imonene iimaliwa moondjato .

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka shombili hashi adhika uunene mehala ndyoka hali ithanwa etosha ano mehala lyiinamwenyo ya gamwenwa. Ongolo oshinamwenyo shoka shi hole uudhano nangele oweshi adha dhili pamwe odhindji ohadhi kala tadhi dhana, tadhi itidha dhu uvite ombili.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oyena oondama dhagwana nawa dhomeya opo oohi dhawo dhikale dhili momeya dha andjuka nawa dho otadhi pelwamo iikulya esiku nesiku. Oohi ohadhi pewa nee iikulya opo dhikoke dhivule oku valathana dhininge odhindji, dho dhivule woo oku landithwapo aantu yi imonene iimaliwa.

Oshikwiila oyo oshimaliwa yOshiwambo ndjono hayi telekwa okuza muusila womahangu. Uusila womahangu ohawu tsuwa miilya yomahangu. Aantu ohaya tsu uusila mbono e taye wu lungu, mokulunga mono ohaya longitha osuuka, omeya nokamongwa okashona e taya kanga oshikwiila.

Opuna omashina ngoka haga vulu okulongithwa opo gagalagule evi mumwe nuuhoho , naashino ohashi kwathele aantu mboka tayeya taya kunu noompadhi evi ohali kala epu oshoka olya nengenekwa kokashina hoka.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaa kongo tango ehala mpoka tapu opalele okukala taa tekulile oohi dhawo. Ohaya ningi nee oondama ye dhi topola opo ya wape ya tseye kutya mondama muno oohi dhini po naandjiya. Sho ohashi ningi oshipu uuna ya hala okudhikwata mo ohaayi ashike mondama moka muna oohi oonene.

Omambakumbaku ngele tagapulula oha gakala ngena omatemo ngono hangalingo oshilwa lela shatsa mevi ano shandjuka nawa sho oshinene muule wethimbo ashike efupi, aantu oya simeneka omambakumbaku unene tu aanafalama mbono yena omapya omanene.

Aanamapya mbono haya kunu iimeno osho wo iikwamboga, ohaya kala tayasile iimeno yawo oshimpwiyu yena esilo shimpwiyu kutya iimeno yawo oyili tu momuzile itayi si unene omutenya yo oya tekelwa omeya gagwana osho wo uuhoho.

Otu na omaludhi gaali goondjuhwa ndhoka dhoshiwambo, tu na ondjuhwa oonkiintu oshowo ondumentu ndjono hayi ithanwa ishewe ekondombolo. Oondjuhwa adhihe ndhino odho hadhi eta po oluvalo opo oondjuhwa dhiindjipale.

Oohi ngele tadhi tekulwa ihadhi kala owala dha thikila oonene, onkene ohadhi kala uuhi uushona ano uuvolovolo ashike ndele tadhi silwa oshimpwiyu. Oshimpwiyu ne shono okukala dha pewa omeya ga yela, tadhi tulilwa mo iikulya opo dhi lye dho dhi koke.

Aanamapya ngele ta ya teya iilya yawo, ohaya longitha oombaali, ndhono odho ha ya longitha uuna taya tutu iilya momapya ya fale pomalupale. Uuna nee iilya yawo ya yi piipale ohaye yi yungulithapo nomambakumbaku , ngaadhi mongashingey aantu ohaya longitha uushina opo ya mane mbala ,ya wape oku pungula iilya yawo momagumbo.

Opuna omahala ngoka aantu haya yi opo yeki inyanyudhe. Omahala ngoka ohaga kala taga monika nawa noonkondo. Ohapu kala puna uupundi mpoka aantu taya vulu oku kuutumba. Po ishewe oha pu kala puna ehala ndjono puna nenge iikulya tayi landithwa nenge iikunwa.

Eshito olya yooloka. Opuna omahala ngoka gamwe gashitwa gena omavi ngaashi uunene komahala gowambo. Po opuna wo omahala ngono gomuushimba osho wo gomombuga, mono hamu adhika oondundu dhoka dhina omamanya.

Ehumokomeho sho lya thiki olye etelela omawuwanawa ogendji. Ngono uunene haga kwathele aanamapya opo ya longe nuupu. Opuna omashina ngoka haga nenge neke evi opo una aantu sho tayeya yaka kune evi olya nengena nawa noombuto otadhi fililwa mo nawa mevi.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kala yena oshimpwiyu noyena omukumo kutya oohi dhawo otadhi koko. Ohaya kala yena ondama moka haya tekulile oohi dhawo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo opo ga kale gena onyata ndyoka tayi vulu okudhipaga oohi yo tayiimbi oohi dhi koke.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oyena ondama onene opo oohi dhi gwane mo kaadhi kale dhili mo dha thinana. Ohaya tula mo omeya ga yela oshowo iikulya mbyoka hayi liwa koohi opo dhi koke.

Aantu mbono haatekula oohi ohaa kongo ehala mpono taavulu okukala yatula oondama dhawo moka omo taatekulile oohi. Ohaa kala nee taye dhi pelemo iikulya esiku nesiku opo dhilye dhikoke dhivule okulandithwa.

Ehumokomeho sho lya thiki, aanafaalama mbono haya kala ya hala okukuna iimeno ano iikwamboga yawo ndele kaye wete omahala ga gwana, ohaya longitha omikalo omiwanawa ndhono haya kunu iimeno yawo iishuushuka itaaya longitha nande oonte dhetango, onkene ohaya longitha omalamba ngono haga minikile etaga kokeke iimeno hayi endelele.

Opu na omaludhi ogendji goohi, tu na oohi ndhono hadhi liwa osho wo ndhoka ihaadhi liwa. Oohi adhihe ndhono ohadhi tekulwa. Aantu ohaya tekula oohi ndhoka hadhi liwa, opo yi imonene iimaliwa uuna ye dhi landitha. Ndhoka ihadhi liwa ohaye dhi tekula nelalakano dhi kale tadhi monika nawa, opo aantu mbono ye hole okutala iinamwenyo ye ye okuyi tala yo taya futu.

Aanafaalama oyendji oya simaneka nokulonga nomambakumbaku molwashoka omambakumbaku ohaga vulu oku hangena epya, limwe olili kombinga ndjiya yimwe nalimwe olili kombinga yohuke ndjiya ka ,omambakumbaku ohaga longo oshilwa oshinene muule wethimbo efupi.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya kala ye na oondama odhindji, opo oohi dhawo dhi kale dhi li momeya dha andjuka nawa. Ohaye dhi pele mo nee iikulya yo taya kwashilipaleke kutya odhi li momeya ga yela.

Aantu ngele ya mana oku longa iilya yawo ohayi koko nawa e tayi tula ko. Ohaye yi teya ko nee nduno, e taya tegelele yi kukute, ndele e ta ye yi yungula po. Ohayi yelwa nee ano taya kutha mo oondanda mumwe netutu, ta yedhi yoolola mo, opo ya wape yaka pungule oomuma dhiilya ndhoka hadhi liwa.

Aantu mbono haya kunu iikwamboga ohaye yi kunu nelalakano yi vule okukoka yo yi tule koo iiyimati. Iiyimati yiikwamboga ohayi landithwa nee nduno kaanangeshefa aashona oshowo mboka aanene. Aanangeshefa aanene ohaye yi pakele muupaki opo ya vule okuyi landitha.

Opuna omaludhi ongendji ngoka goohi dhoka hadhitekulwa oohi dhimwe ohadhi tekulwa nelalakano dhiliwe nenge dhilandithwe po, dhimwe ohadhi tekulwa ashike nelalakano opo dhikala tadhinana aantu mboka yehole Iinamwenyo opo yeye yedhitale yo oyamone kutya eshito olyopala ngiini.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kala ye na oondama dhawo, mono omo haya kala ya tula oohi dhawo ano dhi li momeya ga yela, dho tadhi pelwa mo wo iikulya. Uuna dha koko ohaya kutha oonete e taya kwata oohi, e taya hogolola mo ndhoka oonene, yo taya shuna mo ndhoka oonshona opo dhi ka koke natango wo.

Uuna wa hala okulya iikulya yoye iiwanawa oto vulu oku teleka oshimbombo shepungu shoka hashi kala oshitokele. To teleke wo omboga ngoye to gwedhapo wo okamuhoka kontumba ngele opo keli.

Mehala lyoondundu omo mehala moka ihaamu endwa endwa naanaa kaantu. Ngele owa yi mo oto adha iimeno mbyoka ya mena momamanya goondundu, ashike ihayi kala nomwenyo ethimbo oshoka komamanya okwa pupyala, shoka hashi eta iimeno yi se po mbala.

Aantu oyendji oya kongo omukalo omwaanawa ngono yamono kutya otagu vulu okuya kutha moluhepo , muuna taya kunu iimeno yawo ngaashi mbyoka tayi vulu okuka tsikwa , tayi kakoka to yi etele aantu iiyimati. Ohaya landitha iimeno kaantu mboka yena ohokwe yokukatsika komagumbo gawo.

Opuna omahala ngoka gomayinyanyudho asntu haya yiko, opo ya kanyanyudhe oomwenyo dhawo pamwe naakwanezimo yawo. Oto adha aantu taya ne ya kuutumba kiipundi iiwanawa tayi monika nawa ya kundukidha omulilo yo taya li nokunwa.

Aanamapya mbono haya kunu iikunomwa yawo, oya konga po omukalo omupu nomwaanawa ngoka hagu endelele uuna taya tekele iimeno yawo. Ngele taya kunu miimpungu kehe ohaa taakanitha mo ominino dhomeya nuuna iimeno ya koka ya pumbwa okutekela ohaya patulula ashike kopomba ndjoka onene dho ominino kehe tadhi tekele iimpungu yadho.

Ehala lyomoondundu olyo ehala ndyoka lya talikako kutya ihali mo omuloka gwa gwana nawa na unene ngele owe endemo mombuga ohamu adhika oondundu oshowo muna iimeno mbyoka iishona nohayi kala ya kukuta.

Aantu mbono haya tekula oohi, ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela, dho odhili mo dha andjuka nawa ano ohaya kala yena oondama odhindji. Oha yedhi pele mo nee nduno iikulya opo dhi koke, dho dhi vale dhi ninge odhindji.

Eshito odja yooloka. Ombinga dhimwe dhevi otwaadha kuna omavi ngoka ganika omafulu, po opuna oombinga dhimwe dhevi twaadha dha nika omamanya ano ngaashi mehala djoondudu no ihamu kala naana muna iimeno.

Uuna aantu taa talele po omahala nomahala natye aantu mboka haya zi kondje yoshilongo tayeya ya talele po Etosha moNamibia ohaya kala yena osheenditho shoka hashi kala kola nohadhi kala shina omakende ga yela opo ya kala taya tala shaashika inaya shigwa nando okosha.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi tupe onyama, omahini oshowo oombanza ndhika hadhi vulu oku ningwa omapaya, oongaku dhoshipa niinima yilwe oyindji. Oongombe ohadhi tupe wo omahini ngoka haga palutha uunona uushona mboka woomeme kaaye na omahini.

Aanafalama oya konga po omukalo omupu nohagu endelele uuna taya tekele iimeno yawo. Uuna ya pulula ano ya pulula ohaya tula mo ominino dha taakana moofola moka ya kuna iimeno. Ngele iimeno ya koko ndele ethimbo lyokutekela olya ada ohaya patulula ashike kopomba yo kehe omunino otagu tekele oshimpungu shago.

Monalenale aantu okwa li haya ka teka komadhiya. Mpono unene to adha uunona ngele wa zi kosikola e tawu ihula ohawu ka tala nduno omeya. Wumwe owa humbata omayemele wumwe owu na omandini mboka uushona we wu yeleka, opo wu yakule ko aakuluntu. Ashike mongashingeyi aantu ohaya teke owala koopomba ndhoka dhi li momagumbo, omolwa ehumokomeho.

aantu mbono yena elalakano lyokutekula oohi ohaya kala yena oondama odhindji mono haya kala ya tula omeya e taya tulamo oohi dhawo. ohaye dhi talelepo nee esiku nesiku opo yedhipelemo iikulya dhikoke dho dhi valathane dhi ninge odhindji

Ehumo komesho sho lyathiki mongashingeyi aantu ohiya longitha we uunene oonyala, ohaya longitha omambakumbaku nenge omashina ngoka haga kuthapo iilonga mbala, taga longo iilonga muule wethimbo efupi. Omambakumbaku ogeli nee pamaludhi ogendji, mpono twaadha puna gokupulula, goku kuna osho wo goku huya omwiidhi.

Opuna aantu mboka yamwe yashitwa yehole iimeno, oyendji ohakunu iimeno yawo nelalakano yikoke yo oyavule okwi landitha kaantu mboka wo nayo yehole okutsika iimeno komahala ngawo.

MoNamibia omuna omihoko odhindji dhaawambo dhono odhindji dhasimaneka oshikutu sho dhelela. Iikutu yoodhelela ohayi kala yafumikwa nawa noshidhe e tayi kala tayi monika nawa uunene ohayi zalwa piituthi mbyoka yasimana, ndadhini okutumbula okugandja oshiholelwa, oohango.

Aantu mbono haya tekula oohi oha ya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela nangele odha adhika kaataleli yiinamwenyo mbono haya longo nuunamiti niinamweyo oohi ndhono e tadhi adhika dhili momeya ga nyata ano oha ga vulu okuhulithwapo okutsikila nuunafalama mboka molwashoka ota ya hepeke iinamwenyo.

Omahala ngoka gomayinyanyudho ogo omahala ngoka haga kala taga monika nawa unene aantu oha ya kongo ethimbo nesiku lyontumba ndyono haya vulu okuya komahala ngoka nomazimo gawo opo ye kiiyuvithe nawa ano yaka vululukwepo oha ya kala nee ya kuutumba kiipundi taya kala taya nu iikunwa yawo yo taya li iikulya yawo iiwanawa.

Moshiwambo aantu oha ya tsu iilya, taya longitha oshini oshowo omihi. Oha ya kala ne ya kolongela oshini mevi. Una iilya ya halakana oha yi kombwa po noluhwati.

Otuna omaludhi ogendji guudhila. Otuna uudhila mboka hawu vulu oku tekulwa momagumbo, ihawu ende nana uusiku, ano ngele etango olya ningine uudhila mbuka ohawu ka lala ngashi ne oonduti dhuushimba dhoka hatu tekula uunene momuthigululwakalo gwetu gwaawambo, tamu kwatelwa ne oondjuhwa nadho oludhi lwiikwadhila mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ashika ihadhi ende uusiku.

Aanafalama oyendji oya mono kutya omukalo gokukuna iimeno ogo omukalo ngoka omuwanawa nohagu eta oshimaliwa moondjato tashi endelele, oshoka iimeno ihayi pumbwa naanaa iinima oyindji. Shampa wu na ashike uuhoho ngoye to yi tekele omeya ga gwana notayi mene nawa e tayi tula ko.

Momuthigululwakalo gwetu gwOshiwambo unene tuu momagumbo getu gopashiwambo ano gokomikunda otu namo omaludhi ge li gaali goondjuhwa mono tu na ondjuhwa onkiintu oshowo ekondombolo. Ondjuhwa onkiintu oha yi vala omayi ndjoka wo hayi vulu okulangela e tayi tendula uuyuhwena. Ondjuhwa yekondombolo oya simana megumbo lyOshiwambo oshoka oha yi igi noyi li ya talikako onga ondjuhwa ya simana megumbo.

Omboga yocambindji oyo omboga ndjoka unene hayi kunwa kanafaalama uuna ya koko eta yi imi iiyimati yawo ohaye ke yi landitha koositola oonene oshowo momapaandanda opo ya vule okwiinonena oshimaliwa.

Mombuga olyo ehala ndyoka lya talika ko kutya ihali mono naanaa omuloka gwa gwana nawa nongele owayi mombuga onuudhigu wu mone omiti ominene nongele owedhi adha mo hadho naanaa odhindji. Mombuga ohamu adhika wo oondundu. Mombuga ihamu mene naanaa iimeno mbyoka tayi kalele, ashike ohamu mene ngaa oomwiidhi ashike ihadhi kala naanaa nomwenyo.

Ondjuhwa yekondombolo oyili yasimanekwa unene momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka ngele owayi komagbo gokomikunda, onuudhigu wu adhe megumbo kaamuna ondjuhwa ndjoka yekondombolo. Ondjuhwa ndjono oyili yasimana oshoka ohayi igi.

Eshito olya shitwa lya yooloka, opena oombinga dhimwe dhevi twaadha dhina omamanya, ngashi uunene komahala goombuga osho wo komahala goondundu, hoka kwa nika omamanya, opuna wo kombinga yimwe toyi adha kuna omeya ngashi komahala gomafute osho wo omahala ngoka to adha omavi omawanawa, hoka hatu vulu oku kuna iimeno.

Aatekuli yoohi ohaya kala ya sila oohi dhawo oshipwiyu ya kwashilipaleke kutya oshil momeya ga yela kadhi limo tadhi li oonyata dhadho. Onkene ohaya lundulula omeya ethimbo nethimbo, opo dhi vule oku koka dho dhi vule okuvalathana nawa.

Namibia osho oshilongo sha yambekwa. MoNamibia oto adha mo mu na omahala ogendji ga shitwa ga yoolokathana. Mono tu na mo ombuga, evi lyokombinga ndjino yetu yaWambo ndyono hatu vulu okulonga ko omapya, tu na mo wo evi ndyono lya nika oondundu.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku, uuna taya pulula omapya gawo, molwashoka omanene ihaga puko uuna taya longo koonyala. Embakumbaku limwe lyoshinima shoka hashilongo oshilwa oshinene muule wethimbo ehupi.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa ka dhi shi oompu oshoka owuna oku kala todhi talele po esiku nesiku, opo wu kale wa kwashilipaleka kutya odhili momeya ga yela, mo momeya mono inamu ya nande oshipuka shono tashi vulu okulya oohi opo dhi se. Oohi ohadhi pelwa mo iikulya kehe esiku, opo dhi koke dho dhi vule oku valathana dhi ninge odhindji.

Iinamwenyo yomEtosha ongaashi oomenye, oosino, oongolo, oonduli, oondjamba, nayilwe. Iinamwenyo mbika oya talika ko onga iinamwenyo mbyoka hayi kala yi li mehala lya gamenwa, oshoka ohayi nana aataleli mboka taya zi miilongo niilongo ye ye ya tale nkene oshilongo shaNamibia shi li sha opala okuza kiinamwenyo.

Ehala lyomoondundu olyo ehala moka hamu adhika muna oondundu osho wo omamanya omashona ngono ga pambuka koondundu. Oha mu talama omeya ngono haga kala taga tondika mo ga ninga mo oondjila gu uka pomahala mpoka taga vulu kuka talamena, ano gaka gongale.

Pomahala gomayinyanyudho ohapu kala pu na iipundi osho wo iitaafula. Aantu ohaya longitha iipundi okukuutumba yo taya longitha iitaafula okutenteka po iikunwa yawo osho wo iikulya yawo mbyoka taya longitha mesiku olyo tuu ndyoka.

Otuna omaludhi ogendhi gomambakumbaku ngono hatu vulu okulongitha momapya nenge koofalama. Omambakumbaku gamwe ohaga longo nenge tutye ohaga pulula momapya, gamwe ohaga teya, gamwe ohaga heya omwiidhi nangoka haga tetepo omiti.

Omambakumbaku ogo iilongithonwa mbyoka hayi longithwa kaanafalama uunene kaanamapya ishoka ohaga pulula oshilwa oshinene muule wethimbob efupi ohaga galagula nawa evi mumwe nuuhoho.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kala yena oondama oonene mono muna omeya oohi opo dhikale dhilimo tadhi dhan dho odha andjuka ,molwaashoka oohi kadhi hole ethinano ohaya kwashilipaleke kutya omeya ogelimo ogendji yo nondama onene nawa.

Aantu mbono haya tekula oohi, ohaya kongo omikalo odhindji opo yavule oku etapo oondama dhawo moka taya vulu okutekulila oohi dhawo. Yamwe ohaya tungu noodhopi dhomakuma oondama dhawo etadhi kala tadhi monika nawa, ashike yamwe ohaya longitha owala iiti osho wo oothayila dhoka hadhi kala oonduudhe opo omeya kaga pitiko kohi. Ohaya tekula nduno oohi dhawo, tadhi koko, etadhi valathana tadhi ningi odhindji, yo taya landitha.

Aantu oyendji oya mono kutya ngele ito nyangadhala nena noshimaliwa pungoye itashi kala po, onkene aantu yamwe oya kongo omukalo goku kuna iimeno mbyoka iishona taye yi kunu ano momapupu oshowo muupulastika mboka uuludhe opo yi koke yo ya vule okuyi landitha. Ohaya kala nee nduno taye enda enda pomahala gi ili nogi ili opo ya konge aantu mboka ye hole iimeno.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka ya simana, nohaga longithwa kaanafaalama. Omambakumbaku ihaga tila naana omwiidhi omunene, oshoka ogena omatemo ngoka omanene, gena oonkondo nohaga vulu okuvunyagulila omwiidhi kohi yevi.

Embakumbaku olyo oshilongithomwa shoka hashi longithwa uunene kaanamapya olya simanekwa oshoka ohali longo oshilwa oshinene muule wethimbo efupi ohali galagula nawa evi mumwe nuuhoho.

Aantu mbono haya tekula oohi, ohaya kwashilipaleka kutya oohi dhawo odhili momeya gayela. Ohaya kala ne tayedhi talele po esiku nesiku opo yedhifalele iikulya osho wo omiti opo kadhi se po.

Aanafaalama yoohi ohaya kala yena oondama odhindji dho oonene opo yavule okutekulila mo oohi. Ohaya kala ne yatulako oonete kombanda ano momeya opo kamugwile iipethipethi mbyoka tayi vulu okunyateka omeya.

Momahala gomoondundu omo momahala moka muutilithi nangele owa adha omuntu te ende wutya ihamu ende naana omuntu oye awike, onkene aantu ohaya lambathana opo ya kale kaayena uumbanda molwaashoka omwa silukila mo oto vulu okudhipagelwa mo ndele eto kana thiluthilu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka shombili sho oshapumba okumonika. Ohashi adhika uunene momahala ngoka giinamwenyo ga gamenwa ngaashi mEtosha. oshinamwenyo shika ohashi li omwiidhi ngaashi wo iinamwenyo iikwawo sho tashi nu omeya.

Omuthigululwakalo odhindji dhaawambo odha simaneka oondunda dhoohozi, oondunda dhoohozi odho ondunda dhoka hadhi kala dhakumbwa, dhakumbwa noomwiidhi ano ohadhi pangelwa tango niiti ndele aantu taya tulako iihenguti nomwiidhi. Oondunda dhika ohadhi tulwa ne nduno koongudhi ndele aantu taye dhi tungu mooha yamwe ohaya longitha iiti yamwe ohaya longitha omaloya.

Omadhiya Omadhiya omahala moka hamu talama omeya. Momadhiya ohamu kala mwa mena iimeno yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oomwiidhi osho wo omavo. Omavo ogo iimeno mbyoka hayi mene momeya hayi kala yi na omafo ge li kombanda, ano ga kaama kombanda yomeya, osho wo omatindi haga kala ge li kohi ngono ogo haga liwa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshiwanawa. Ondjamba oya simana oshoka ohayi gandja onyama. Onyama yondjamba ohayi liwa. Ondjamba oyi na wo omayego ngoka haga vulu oku landithwa ndele eliko lyoshilongo etali yi pombanda. Ondjamba uuna ya kulupa, omayego gayo ohaga hulupo, taga ningi omafupi.

aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oye na ehala mpoka lya gamenwa mpono taya vulu okukala ya tula oondama dhawo dhomeya. Ohaya kala nee ya tula mo omeya ga yela moondamba dhawo moka, opo oohi kaadhi se po konyata. Uuna oohi dhawo dha koko ohaye dhi kwata mo momeya. Dhimwe taya landitha dhimwe taya tsikile nokudhi tekula.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndhoka dha simanekwa unene momuthigululwakalo gwAawambo. Ondjuhwa oya simana megumbo lyOshiwambo, oshoka ngele opu na aayenda, ondjuhwa ohayi vulu okudhipagwa ndele aayenda taya telekelwa iithima e taya li nondjuhwa ndjoka.

Opuna omaludhi goondhila dha yooloka pena oondhila ndhoka hadhi vulu okutekulwa momagumbo naandhoka ihadhi tekulwa momagumbo. Oondhila hadhi tekulwa momagumbo ongaashi oondjuhwa, oombaka oshowo oonguti. Ndhoka ihadhi tekulwa momagumbo odhondhi hadhi adhika komafuta nodhi hole momeya.

Otu na omaludhi ogendji goondhila, tu na oondhila ndhoka hadhi vulu oku tekulwa ngaashi, oonguti. Otu na wo oondhila ndhoka ihaa dhi tekulwa no hadhi adhika unene komahala gomafuta, ano odhi hole popepi nomeya.

Aanafalama mboka ha ya tekula oohi, ohaya kala yu uvite nawa shili, uuna oohi dhawo dha koka nota dhi vulu oku liwa osho wo oku landithwa. Aantu mbano ohaya kala taya landitha oohi dhawo uuna ye dhi kwata mo momeya ta ya imonene iimaliwa , yo ya vule oku landa iikulya yoohi ndhoka oonkwawo dha hu pu mo momeya.

Eshito olya yooloka ,opuna oombinga dhimwe dhevi ndhoka to adha dhu udha omamanya ngaashi unene omahala gomoondundu . Oto adhamo muna omamanya omanene oshowo omashona ngoka ga tanduka koondundu. Oombinga dhimwe odhomeya ngaashi unene komahala gomafuta, opuna woo omahala goofalama hono hatu vulu okukala tunako omapya getu ngono ogo hatu kunu iikunomwa yetu .

Pomahala gomayinyanyudho oha pukala puna uutala moka mwatulwa iipundi niitafula poka opo hapukala pwakutumba aantu, ohapukala wo puna omeya ano uundama womeya moka aantu hakala tambwindi una yahala okwinyanyudha nenge yuvite yavulwa nenge yuvite uupyu.

Aantu mbono haya tekula oohi, ohaya kwashilipaleke lela kutya oohi odhili momeya geli nawa, opo kaadhi se po kuupyu, oshoka omeya nago ohaga vulu oku pupyala ngele oga ningi mo omashona dho oohi odhi limo odhindji. Ohaye dhi pe nee iikulya kehe esiku, opo dhi vule okulya tadhi koko tadhi endelele, dhi valathane wo dho dhi ninge odhindji.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kongo ehala mpoka taya ningi oondama dhawo, moka haya tula omeya opo ya tulemo oohi, dho dhi kale dhili moka, ha yedhi peyelemo iikulya, dhilye dhi koke, dho dhi valathane, uuna dha koko, ohaya kuthamo dhimwe etaya ka landitha.

Opu na aantu mboka haya kwata oohi ndhoka haye dhi kwata momadhiya ngoka haga kala ge na omeya ogendji ge ya mo nefundja. Yamwe ohaya tekula oohi, opo dhi kale mo odhindji yo ya vule oku dhi yula mo ya ka landithe.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaye dhi tekula nomalalakano ogendji. Yamwe ohaye dhi tekula nelalakano dhi koke dho dhi ninge odhindji yo ya vule wo okudhi landitha po nenge ya lyeiiyelelwa. Yamwe ohaye dhi tekula nelalakano, opo aatalelipo mboka ye hole okutala nawa iinamwenyo ye ye ya tale yo taya futu ondando ndjoka ya tulwa po, uuna taya piti posheelo.

Ondjambameya oyo oshinamwenyo shoka shi hole momeya nosha ningwa ondjambameya molwa ohole yasho yomomeya. Ondjambameya oyi na onyama hayi liwa kaantu yo ohayi nana wo aantu mboka haya zi kondje yiilongo taye ya ya tale eshito lyiinamwenyo mbyoka hayi adhika moNamibia yomaludhi ga yoolokathana.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili mehala lya gamenwa, ano kombanda yoondama ohaya kuunkulitha ko oonete ndhono tadhi gamene iipuka niipethipethi kaayi gwile momeya opo kaayi ka nyateke omeya dho oohi dhi nwe nenge dhi lye iipethipethi mbyoka yimwe tayi vulu okudhi etela omukithi dho dhi sepo.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oyena oondama odhindji dho odhagwana nawa opo oohi dhawo kaadhikale momeya dha thinana ,oshoka oohi kadhihole ethinano nongele owa adha dhili momeya ndele odha thinana opena ompito onene wu adhe dhimwe dhasa molwaashoka kadhi hole ethinano . Ohadhi pewa nee iikulya dhilye dho dhikoke.

Mo Namibia omuna ehala limwe hali ithanwa ombuga. Ehala ndika olya lukwa ombuga oshoka ihali mono naanaa omuloka gwa gwana nawa. Ohamu adhika omiti omifupi lela ngaashi omano oshowo uugwanga uushona. Omuna woo oondundu.

Oongombe odho dhimwe dha simana oshoka ohadhi tupe onyama, omahini niipa mbyoka hayi vulu okulongwa ndele etayi tu etelepo iizlomwa ngaashi oongaku nomapaya.

Ondjambameya osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya. Ondjambameya ohayi liwa onyama, oyi holike kaantu mboka hayeya okutalelapo oshilongo ngaashi moNamibia. Ondjambameya ohayi nana aataleli nohayi humitha eliko lyoshilongo komeho, uuna aantu tayeya yatale yo taya futu iimaliwa.

Aanafaalama yoondjuhw aohaya munu oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oondjuhwa nelalakano oondjuhwa dhi koke dho dhi vule okulandithwa onga onyama, ano tu tadhi landithwa dhi na omwenyo yo aantu taye ke dhi dhipaga po ya lye oonyama. Opu na wo mboka haye dhi munu nelalakano dhi vale omayi yo ya vule okulanditha po omayi.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kala ye na oondama dhawo oonene, dho odhi na omeya ga yela opo oohi dhi kale dha yogoka, sho odhi na uundjolowele. Ohaye dhi pele mo nee iikulya opo dhi koke.

Aantu mbono ye hole iinamwenyo, ano haa tekula iinamwenyo ngaashi oohi, ohaya kongo omikalo odhindji ndhoka taya vulu okulongitha opo ya tekule oohi dhawo. Yamwe oha ye dhi tekulile momagumbo, ano meni lyegumbo mono haya kala e na mo ondolomq e ta tula mo omeya e ta tekulile mo oohi dhe. Oha kala mee tedhi pele mo iikulya osho wo omiti opo kaa dhi se.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kala yena oondama dhawo oonene nooshona. Ohaa kala nee yedhi yoolola opo ya mone kutya mondama muno omo muna oohi dhoka tadhi vulu oku liwa nenge mondama mwiya omo muna uuhi mbwiya uushona wa pumbwa oku silwa esiloshimpwiyu lya kwata miiti. Oha kwata nee oohi dhawo dhakoka taye kedhi landitha po.

Ombuga ehala ndyoka ihali mono omuloka gwa gwana nawa. Nongele mombuga owa yimo ito adhamo omiti omile, ohamu adhika iigwanga nomano mbyoka hayi sipo mbala. Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka dhili polupe lwomamanya.

Eshoto olya shitwa lyo opala. Opuna omahala gamwe ngoka to adha aantu ya tunga po ashike nande inapu tungwa ohapu kala nale tapu monika nawa, hapu kala puna omiti dhili momikalo toti pamwe ogwa tholomwa komuntu ashike osho owala gwa shitwa.

Momahala gomoondundu opu na omahala ngoka gamwe twaadha pwa talama omeya nonando moondundu oshidhigu mwaadhe pwa talama omeya opu na ngaa omahala gamwe ngoka ge li ga silukila ano wo ge lipo kaage na uupitilo womeya opo ga vule okufadhukapo nenge okutondoka guuka komahala gamwe nonkene oha ga talama ashike pehala mpoka sigo ga pwine.

Komahala gomainyanyudho oto adha ko kuna iipundi oyindji oshowo iitafula mbyoka hayi longithwa kaantu uuna yeli komahala hoka ohaku kala wo kuna etala lyoku gandja omizile opo aantu ngele taya kuutumbamo, aantu ohaya kala taya dhana momeya ngoka haga kala po opo ya kale yu uvite nawa.

Ehala lyo moondundu olyo ehala ndyoka ihaali mono omuloka gwa gwana nawa, ehala ndino unene ohali adhika mombuga. Mombuga omuna ehala ndyoka lya nika omamanya, na unene ihamu kala muna iimeno, mbyoka yina omwenyo tagu kalelele.

Ehala lyomoondoolopa olyo ehala ndyoka ewanawa hali kala tali monika nawa. Mondoolopa omuna omatungo omanene omawanawa. Omuna wo oopate dhoka haku ende omahauto, oto adha puna omahala mpoka aantu opo haya thikameke omahauto gawo uuna taya yi koositola.

Oositola dhoka hadhi landitha iilandithonwa yomaludhi gaayooloka ohadhi kala dhina oolaka mpono opo hapu kala pwa pakelwaiinima po patu tulwa ihe oondando kutya iinima otayi kotha ooyi ngapi.

Aantu mbono haya kunu iiyimati ngaashi omamango oshowo omayapula nomakwaava mumwe mono, ohaye ga kunu opo ga kale taga vulu oku etapo iinima mbyono hayi vulu oku landithwa opo aantu yi imonene iimaliwa.

Kapena naana oshinamwenyo ihashi tekulwa ano iinamwenyo kehe konyala ohayi vulu oku tekulwa kaantu ngaashi oondjamba nadho ohadhi vulu oku tekulwa kaantu hadhi pewa owala omahini momandami sigo dha koko.

Aantu mbono haya tekula oohi, unene ngele oohi dhawo dha koko, ohaya kuthamo omeya gamwe mondama, etamu kala ashike omeya omashona, opo ya vule oku hogolola mo oohi ndhoka oonene yo taya thigi mo ndhoka oonshona, opo ya tsikile noku dhitekula, dho dhivale dhininge odhindji.

Eshito etilithi. Opuna oombinga dhimwe dhevi to adha dhashitwa ashike dhina omavi ngono hagavulu oku pepwapo kombepo ndele taga ka ndumbilwa ondumba kehala limwe li ili. Opuna ombinga yimwe yevi ihamu vulu ashike okumena iimeno ngaashi mefuta.

Aantu ohaya tekula oohi. Opuna omaludhi ogendji goontekulwa hi, ndhono puna dhimwa hadhi liwa osho woo dhimwe ihaadhi liwa. Oohi adhihe ndhino oha dhi tekulilwa momeya, mono hadhi kala tadhi pelwamo iikulya.

Aaholi yiinamwenyo ohaa vulu oku tekula iinamwenyo kehe, mbyoka ta vulu nenge a mono, nokwa hokwa oku yi tekula. Yamwe ohaa tekula oondjuhwa, yamwe taa tekula oondhila, yamwe wo taa vulu oku tekula iinamwenyo yomokuti nenge mbyono yomEtosha, ngaashi oondjamba.

Okandombo. Okandombo osho oshiyimati shimwe shoka sha ta li kako hashi vulu oku landithwa. Uundombo ohawu landithwa kaantu momapandaanda, osho wo kaanangeshefa aanene, mbono haya vulu oku ka nduluka po iikunomwa, mbyono hayi nuwa kaantu.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mEtosha moka hamu adhika iinamwenyo oyindji. Onduli uuna wa adha tayi nu omeya pevi, ohayi tonyo lela omagulu gayo gokomeho opo yi vule oku adha po pevi mpoka pu na omeya, molwasoka oongolo dhayo onde noonkondo.

Aantu mboka haya tekula oohi, opu na mboka haya tekula oohi ndhoka hadhi liwa oshowo ndhoka ihadhi liwa. Oohi ndhoka hadhi liwa ohadhi tekulwa nelelekano dhi ninge odhindji dho dhi koke dhi vule okulandithwa po. Ndhoka ihadhi liwa ohadhi tekulwa opo dhi kale tadhi monika nawa, dho dhi nane aatalelipo mboka haya futu oshimaliwa oshindji uuna taye ya oku dhi tala.

Aantu mbono haya tekula oohii ohaya kwashilipaleke kutya oyena ondama odhindji dhangwana nawa molwa shoka oohii ohadhisi una wadha dhili momeya ndele odha thinana, una dhakoko oha yedhikwatamo eta yekedhilanditha po.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mehala ndoka lya gamenwa hali ithanwa Etosha. Mehala muka ihamu kala oyindji yomaludhi ngaashi oondjamba, oonkoshi, oongolo oshowo oonime.

Aantu mbono haya katalelapo omahala nomahala ngaashi koombuga nenge taya yi pehala lyontumba mpono pwanika omamanya, ohaya kutha oshiyenditho shawo, shono haya kala pakela iinima yawo ngaashi iinguma , iizalomwa oshowoo iipundi mbyono taya kalongitha okukuutumba uuna taya kakala taya pekaapeka.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi vulu oku adhika mEtosha. Oshinamwenyo shino ngele owa adha shi li niinamwenyo iikwawo, oshi na ashike ombili nawa. Kashi hole owala epiyagano lyaantu. Ondjamba oya nika oshiponga ngele oya tsakanene naantu.

Aanafaalama oyendji mboka ye na oofaalama oonene uuna taya longo moofaalama dhawo, ihadhi longwa koomyala ashike ohaya longitha omambakumbaku. Omambakumbaku oyega simaneka oshoka ohaga vulu okukala mo geli oogaali nenge oogatatu taga longo oshilwa gahangena epya.

Ngele owu iyadha to ende mokuti ohamu kala Omiti omile oshowo ndhoka omihupi hadhi kala dha thitika kehe mpoka . Momithitu ohamu kala ashike muna okandjila kamwe akeke hoka haka endiwa kaantu nuuna to endemo otovulu okutsakanekamo nenge ombwa yoompwengu nenge to tsakanekemo

Aantu oyendji ohaya tekula iingulu, iingulu kayishi iidhigu oku tekulwa oshoka ohayi pewa ashike iikulya, omeya osho woo ehala mpoka tayi vulu oku kaka itaa yi Luka kiilikama yimwe yiilile. Iingulu ohayi gandja onyama kaantu, yo ohayi vulu okuza omagadhi ngono haga liwa.

Ombuga olyo ehala lyoka lya talikako ihali mono omuloka gwa gwana nawa. Nonkene mombuga ngele owa yimo opuna ombinga dhimwe dhombuga to adha ashike muna iimeno iihupi mbyoka ihaayi vulu oku koka yi ninge iile na unene ohayi sipo mbala molwa uupyu mboka wuli mombuga.

Ombuga olyo ehala limwe ndoka lya talikako ihaali mono naana omuloka gwa gwana nawa nau nene ngele owayi mombuga ehala olindji lyombuga kali nasha omiti ominene ashike olina owala uugwanga mboka uushuuka hawu sipo mbala.

Eshito olya yooloka ano opuna ashike oombinga dhimwe dheshito hodhi adha ashike puna omeya ngaashi koombinga dhefuta. Ope na mpono to adha puna evi ndyono hali vulu okukunwa iikwamboga ngaashi kevi lyetu lyokonooli. Pombinga yimwe oto adha po owala oondundu nomamanya.

Egumbo lyoshiwambo ohali kala lyadhikwa niiti. Noondunda dhoka dhili meni lyegumbo ndjono ohadhi kala dha kumbwa noohozi tadhi dhikwa niiti moonkumbulo. Ohayi kala nee ya kumbwa nawa iiti etayi kambwa nawa opo kaadhi gwepo.

Uuna wa adha aantu taya ka talelapo omahala nomahala, unene tuu mboka aatalelipo haya talelepo Etosha, ohaya iyadha yeli taya talelepo iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjamba. Oondjamba nee ngele owe dhi adha dhi li mondjila owuna okuthikama, e to etha dhi pitepo nenge dhi ku pe ompito.

Eyooloko pokati kegulu nevi ,kugulu ohaku monika iikogo mbyono yimwe hayi kala yomvula omanga yimwe oyo mbepo ,omanga kevi ohaku adhika omiti dhoka omifupi naadhoka omile kevi ohaku adhika wo iinamwenyo.

Ombuga olyo ehala ndjoka lya talikako iha li mono omuloka gwa gwana. Naunene ngele owi iyadha twe ended mombuga, ombinga onene yombuga, oyina ashike omiti omifupi, ano iigwanga ngaashi iizimba nomwiidhi. Oha mu adhika wo oondundu.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kongo omahala mpono taya vulu okuninga oondama dhawo dhoohi. Ohaya kwashilipaleke kutya oyena oondama oshindji dha gwana nawa molwaashoka oohi kadhihole ethinano nongele odhi iyadha dha thinanamo momeya dhimwe ohadhi panukamo nenge dhimwe wu adhe dhasa oshoka odhilimo dha thinanamo.

Eshito olyayooloka. Opuna poombinga dhimwe dhevi to adha pwashitwa puna omamanya po opuna pamwe to adha pwashitwa nenge puna omeya. Pomahala gamwe woo oto adha puna evi ndyono hali vulu okumena iimeno omanga momamanya ihamu mene iimeko osho wo momeya.

Oongombe odho dhimwe dho miitekulwanamwenyo yo megumbo, dhono hadhi silwa ashike oshimpwiyu okupewa iikulya, nomeya dhinwe. Oongombe ngaasbi dhi oonkiintu ohadhi zi omahini, ngono haga vulu okulandithwa, aantu e taya imonene iimaliwa.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka yasimana noyi hole okupewa omeya niikulya. Oongombe odho iinamwenyo yimwe mbyoka hayi tila ondjala nuuna dhasi ondjala ohadhi vulu okusa na itadhi vala we.

Aantu ngele taya ka talela po omahala nomahala ohaa yi niiyenditho yawo mono ya pakela mo ootenda dhawo ndhoka taya ka lala. Osho wo oondjato niinima yawo ayihe mbyoka taya ka longitha. Ohaya kongo nee ehala ndele taya gongala opo ya vule oku yala ootenda dhawo pehala limwe.

aanafalama oya konga po omukalo omupu go omwaanwa ngono hagu ya kwathele uuna taya tekele iimeno yawo pethimbo ya mena. Sho taya kunu iimeno yawo, mpoka ya kuna kehe poshimpungu ohaya taandeleke po omunino gomeya nuuna iimeno ya koko ohaya patulula ashike kopomba ndjoka onene uuna ya hala okutekela, nakehe omunino ohagu tekele oshimpungu shagwo.

Aantu mboka haya tekula oohi, ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela nawa ,dho odhili mehala lya andjuka ,ano mondama onene nawa. Oohi odha simana oshoka uuna dha koko ohadhi vulu oku tekwa mo momeya mpoka, e tadhi kwata mo ndele aantu taya ka landitha nenge taali onga osheelelwa.

Ehala lyomoondundu olyo ehala ndyoka ihaamu kala naanaa mu na iimeno oyindji. Ohamu kala ashike mu na iimeno mbyoka ya nika iikwamano oshowo iigwanaga ngaashi iizimba. Omo tuu moka iimeno mbyono ihayi kala yi na omwenyo uule wethimbo, ohayi si po mbala.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kala yena oondama odhindji nuuna nee ya hala ya koneke kutya mondama muno omuna oohi dhinipo nenge dhithike peni ohaya kala ya tulako omadhindhiliko ano ya shangako omadhina goohi nenge ya shangako kutya oohi ndhino odho oonshona ,nenge odho pokati, nenge pamwe oondhi dha koka dhagwana okuliwa

Aantu ngele waadha taya ende momahala gumoondundu, oha mu kala mwa ziza nawa ko nokoondundu ohaku kala wo kwa ziza nawa. Aantu ohaya toto mo nee okandjila kawo kamwe ekeke hoka haya vulu oku enda ya lambathana molwaashoka itaya vulu oku enda shaampoka oshoka omuna omangande ga thita nayi noonkondo mono taya vulu oku adha iilikama omayoka.

Omatama ogo gamwe gomiikwamboga mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Aantu ohaya kunu omatama nelalakano ga koke go giime, yo ya vule okuga landitha. Ohaye ga landitha ne kaantu mboka ye na oongeshefa oonshona osho wo ndhoka oonene nelalakano dhi kalandithwe wo mpono tadhi vulu kukalanditha.

Efuta olya tsakanena kumwe nombuga, ano kooha dhefuta oto adhako oombwa dhomomeya ndhono hadhi kala tadhi dhana dhu uvite ombili. Oombwa dhomomeya odhina onyama hayi liwa yo ohayi vulu kulandithwa.

Aatekuli yoohi ohaya kala yena oondama odhindji mono haya topolele oohi dhawo opo kadhi kale dha thinana. Ohadhi koko nawa una dha andjuka momeya moka. Ohayedhi pelemo ne iikulya opo dhi koke mbala.

Ope na oondama dhomeya mono aantu haya vulu okutekulila mo oohi dhawo. Ohadhi kala nee dhi li pehala mpoka itaa pu vulu okuyiwa kiinima mbyoka tayi vulu okupiyaganekela mo oohi momeya.